Hawaasa jechuun garee namoota adda addaa kanneen iddoo tokkotti waliin ta'anii ilaalchaa fi amantaa wal fakkaataa qaban yoo ta'an, maatii jechuun immoo namoota dhiigaan , gaa'elaan yookaan guddifachaan walitti qabamanidha.

Rifeensa jechuun kutaalee qaamaa keessaa tokko ta'ee boca baay'ee qallaa yookiin immoo akka jirbii fakkaatu kan qaama namaa hundaa olitti argamu jechuudha.

Geejjiba jechuun wanta iddoo tokkoo iddoo biraatti taasisu yookaan immoo meeshaa tokko iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti geessuu danda'u jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo geejjiba keessaa tokko ta'anii kanneen yeroo baay'ee iddoo murtaa'aa tokkotti yookaan immoo qaama lafaarratti tajaajila murtaa'e kennan jechuudha.

Amantaa jechuun kan duraan haala waan tokkotti amanuun yookaan immoo humna olaanaa akka hafuuraatti qabatee, Kun immoo yeroo baayyee safuu, duudhaa seeraa fi waantota kana of keessatti qabachuu danda'a.

Arkiteekcharii jechuun aartii fi saayinsii dizaayinii gamooti. Caasaan addaa addaan iddoowwan hojii irra oolan kan qabanii fi miidhaginaan kan hojjatamaniidha . Ijaarsa jechuun immoo adeemsa diizaayiniitiin ijaarsa sana ijaaruuti.

Beeksisa jechuun ergaa yookaan odeeffannoo oomisha tokkoo tajaajila garaagaraa fi yaada tokko kan ibsu yoo ta'u, kun immoo kan taasifamu hawaasa itti fayyadamummaa hawaasa sanaa beeksisuun akka hojjetu godhuudha.

Hojii jechuun kan namni galii argachuuf hojjetu, wantoota inni irra deddeebiin galii tokko argachuuf hojjetu jechuudha. Innis hojiilee mootummaa fi miti mootummaallee ta'uu danda'a.

Bineensota manaa jechuun beeyladoota mana keessa jiraatan namaa waliin jechuu dha. Namatti madaqanii, namatti dhiyaatanii, kan nama waliin jiraatan jechuu dha. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen namarraa fagaatanii bosona keessa jiraatan jechuu dha.

Tajaajiloota bu'uuraa jechuun tajaajiloota hawaasa tokko keessatti yookaan immoo biyya tokko keessatti baay'ee barbaachisaa ta'an, kan guddina hawaasaa yookaan immoo biyya tokko baay'ee jijjiiran jechuudha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa hammaan xixiqqaa kanneen jimlaa hin taane jechuudha. Bitamaa hamma xiqqaan gaggeeffaman jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun hawaasa tokko keessatti yookaan immoo biyya tokko keessatti misooma baay'ee barbaachisaa ta'e kan guddina siyaasa, dinagdee biyya tokkoo keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e kanneen akka dhaabbata fayyaa, daandii, bishaan, humna elektirikii, mana barnootaa fi kan kana fakkaatanidha.

Siyaasa jechuun hojiiwwaan bulchiinsa biyya tokkoo yookaan hubannoo biraa waliin wal qabatan keessattuu falmii yookaan wal dhabdee namoota dhuunfaafi qaamolee haangoo qaban yookaan dhaabbata gidduutti taasifamubjechuudha.

Oduu jechuun odeeffannoo haaraa dhiheenya kana yookaan baayyee as dhihoo kan ta'e kan dhugaa irratti hundaa'ee fi kan kaayyoo murtaawaa tokko dhugaa fi sirriitti qoratamee kan hawaasaaf dhihaatu jechuudha.

Bineensota manaa jechuun beeyiladoota namatti dhihaatanii nama waliin jiraatan, kan namoonni foon isaanii, aannan isaanii fi akka geejibaatti itti gargaaramuu danda'u. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen darbee darbee nama fayyaduu danda'u garuu kan nama irraa fagaatanii jiraatanidha.

Daldala jechuun adeemsa waa gochuu yookaan daldaluu yoo ta'u, kanneen waantota qabduun waantota hin qabne wal jijjiirannu of keessatti qaba. Gabaa jechuun immoo iddoo itti daldaltoonni yookaan kanneen waa bituu barbaadan , warreen waa gurguruu barbaadanii itti wal argan itti daldalanidha.

Bineensota manaa jechuun beeyiladoota jechuudha. Kanneen namatti madaqanii nama waliin mana tokko keessa yookiin immoo baayyee namatti dhihaatanii nama waliin jiraachuu danda'anidha. Bineensota alaa jechuun immoo bineensota kanneen nama irraa fagaatanii bosona galan , nama irraa fagaatanii bosona jiraatanidha.

Kitaabota jechuun gosa odeeffannoo, beekumsaa fi ogummaa ta'anii kanneen bifa maxxansaa hin taanedha. Matseetii jechuun immoo mudannoo guyyaa guyyaa namoota dhuunfaa kan waraabamani ta'anidha. Gaazexaawwan jechuun ammoo odeeffannoolee guyyaa guyyaan yookaan immoo torbee torbaniin bahan kanneen bifa waraqaa irratti barreeffamanii bahanidha.

Alaabaa jechuun waanta halluu fakkaatu baayyinaan reektaangulara kan qabuu fi halluu murtaa'e kan qabu . Kun immoo aadaa, safuu fi eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha. Asxaa jechuun immoo akkuma alaabaa ta'ee akka mallattoo tokkotti ibsituu ta'ee gargaarudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee yookiin mi'oota miidhaginaaf oolan kanneen mana keessatti, iddoo biraattis ta'uu danda'a kanneen miidhaginaaf oolan Akka faayaatti jechuudha.

Kuduraaleen biqiltoota nyaataaf oolan ta'anii kanneen ibiddaan waadamanii yookaan immoo bilcheeffamanii nyaatamanidha. Muduraalee jechuun immoo biqiltoota nyaataaf oolan ta'anii kanneen osoo hin waadamiin yookaan ibiddaan hin bilcheeffamiin nyaataman yookaan soorrataman jechuudha.

Muuziqaa jechuun sagalee sirriitti qindaa'e ta'ee, kan sirbaatiin yookaan immoo bifa faaruutiin, meeshaalee muuziqaa birootiin wal simsiisuun miira nama tokkoo yookaan miira hawaasa tokko keessa jiru kan ibsudha.

Beeksisa jechuun ergaa yookiin ammoo odeeffannoo oomisha, tajaajila yookaan ammoo yaada tokko beeksisuuf qophaa'e kan namoonni akka miseensa yookaan ammoo akka deeggaran jabeessuuf qophaa'eedha.

Hawaasa jechuun garee dhuunfaa naannoo tokko jiraatan waliin qabanidha. Maatii jechuun immoo garee namootaa dhiigaan, fuudhaa fi heerumaan walitti dhufeenya qaban jechuudha.

Mana jechuun dawoo jireenyaa ta'ee, kan qorra, rooba fi bineensota nurraa ittisuuf nu gargaaranidha. Mana jireenyaa jechuun immoo akkasuma dawoo ta'ee tajaajila murtaa'eef kan ooludha. Yeroo baayyee

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila hawaasa tokko keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e yookaan guddina hawaasa tokkootiif yookaan biyya tokkootiif baay'ee barbaachisaa ta'e kan akka dhaabbilee fayyaa, manneen barnootaa fa'i. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa wantoota xixiqaa ta'e hammaan xixiqaa ta'e kan jimlaa hin ta'iin jechuudha.

Beeksisa jechuun ergaa yookaan immoo odeeffannoo oomisha murtaa'e tokko yookaan immoo odeeffannoo ta'uu danda'a, tajaajiloota gara garaa ta'uu danda'a kanneen hawaasatti beeksisu jechuudha. Waa'ee ofi isaanii, waa'ee tajaajila isaanii yookaan immoo waa'ee namoota kanneen sanyii hawaasa tokkotti beeksisan.

Kopheewwan jechuun wantoota miila namaatti uffataman yookaan immoo kaawwataman, kanneen miilla namaarraa balaa adda addaa ittisan qoraattii, qorra, dhagaa fi waan adda addaa ittisuu jenna jechuudha.

Faashinii jechuun haala yookaan akkaataa uffannaa uffata tokkoo yookaan faaya adda addaa ta'uu danda'a. Kanneen yeroo fi bakka murtaa'aa ta'e tokkotti baay'ee fudhatama argate yookaan immoo beekamaa ta'edha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun giddu gala odeeffannoo garaagaraa hawaasni tokko irraa argatu yookiin immoo haala addunyaa kun irra jiru salphisee bifa odeeffanootiin kan hawaasaaf dhiyeessu jechuudha.

Giddu gala bashannanaa iddoo waantonni nama bashannansiisan iddoo garaagaraatti argamu jechuudh. Iddoo diraamaan garaagaraa itti gaggeeffamu, iddoo taphoonni garaagaraa itti adeemsifamudha.

Aasxaa jechuunimmoo wanta waan tokko bakka bu'u yookanimmoo mallattoo waan tokko ibsu eenyummaa yookanimmoo amala bifaafi amaloota waan tokkoo kan ibsu jechuudha. Kan akka mallattootti nu gargaaru.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misooma biyya tokkoo keessatti guddina biyya tokkootiif baay'ee barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Kanneen akka dhaabbilee fayyaa, dhaabbilee barnootaa, karaa daandii jechuudhaa fi humna ibsaa dabalata.

Kuduraalee jechuun biqiltoota nyaataaf oolan ta'anii kan abiddaan bilcheeffamanii nyaataman jechuudha. Muduraalee jechuun immoo akkasumas wantoota nyaataaf oolan ta'anii kanneen osoo abiddaan hin bilchaatiin yookaan immoo hin waadamiin soorataman yookiin nyaataman jechuudha.

Biqiltoota jechuun orgaanizimii lubbu qabu ta'ee kanneen hidda, jirma, damee fi baala darbee darbee daraaraa fi firii godhachuu danda'ani dha. Isaanis immoo adeemsa footoosenteesisii tiin kanneen nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'ani dha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun misoomaawwan bu'uuraa wajjin baayyee walitti hidhata qabu ta'ee kan hawaasa tokkoof baayyee barbaachisaa ta'e, kanneen akka dhaabbata fayyaa, bishaan qulqulluu , daandii riqichaa kan kana fakkaatan of keessatti qabatudha.

Hoggantoota bebbeekamoo jechuun hoggantoota yookaan immoo bulchiinsa biyya tokkoo, naannoo tokkoo yookaan dhaabbata tokkoo tahee, kanneen dhaabbata Sana keessatti yookaan immoo biyya sana keessatti gahee ol-aanaa yookaan seenaa bareedaa fi hawaasa biratti gurra qaban jechuudha.

Geejjiba jechuun waanta iddoo tokkoo si fuudhee iddoo barbaadame si geessu yookaan immoo meeshaa tokko iddoo tokkoo fuudhee iddoo biraatti geessu jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo geejjiboota keessaa isa tokko ta'ee Kan tajaajila murtaa'ee fi bakka mirtaa'eetti tajaajiluudha. Kennama yeroo baay'ee tajaajila lafarraa nuuf kennudha nuuf laatudha.

Faashinii jechuun haala uffannaa yookaan immoo wantoota garaagaraa kan iddoo fi bakka murtaa'aa ta'e tokkotti fudhatama argate yookaan immoo baay'ee beekamaa ta'e jechuudha

Faashinii jechuuni haala uffannaa yookaan ammoo keewwannaa wantoota gara garaa ta'ee, kanneen yeroo fi iddoo murtaawaa tokkotti baay'ee barbaachisaa tr a'e yookaan ammoo baay'ee baratamaa ta'e dha.

Ogummaa jechuuni beekumsa, muuxannoo fi hubannoo qaban irratti hundaa'uun gocha tokko yookaan immo murtoo tokko murteessuuf dha. Aadaa jechuun immoo walitti qabama amantaa, aadaa, duudhaa fi safuu hawaasa tokkoo ta'ee kan afaan, aartii fi duudhaa hunda of keessatti qabatu dha.

Kitaabota jechuun kuusaa odeeffannoo, seenaa, beekumsaa fi kan kana fakkaatan kan bifa maxxansaatiin kan ta'anidha. Matseetii jechuun immoo seenaa mudannoo guyya guyyaa namoota dhuunfaa kan guyyaa guyyaan galmaa'anidha. Gaazexaawwan jechuun immoo odeeffannoolee barbaachisoo ta'an kanneen torban torbaniin yookaan immoo ji'a ji'aan fa.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa kan ogummaa , beekumsaa fi dandeettii gaafatu ta'ee kanneen seera jalatti bulan jechuudha. Yeroo baay'ee kanneen wal dorgommiidhaan yookaan immoo kaayyoo murtaa'eef raawwatamudha.

Geejjiba jechuun meeshaalee yookaan immoo maashinii yookaan immoo beeylada ta'uu danda'akan iddoo tokkoo si fuudhee iddoo biraa si geessu yookiin meeshaalee iddoo tokkoo fuudhee iddoo biraa geessu jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo gosa geejjibaa keessaa isa tokko jechuudha.

Daldala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaati. Gabaa jechuun immoo iddootti adeemsi bittaa fi gurgurtaa itti gaggeeffamu jechuudha.

Bineensota manaa jechuun beeyladoota manaa kan namatti madaqanii mana tokko keessa yookiin kutaa biraa keessa nama waliin jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo bineensota nama irraa fagaatanii bosona keessa jiraatan; kan namatti hin dhiyaanne jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misooma hawaasa tokko keessatti yookaan immoo biyya tokko keessatti bu'uura ta'e yookaan immoo baay'ee barbaachisaa ta'e. Fakkeenyaaf bishaan, daandii, riqichaa fi humna ibsaa yookiin immoo elektiriikii ta'uu danda'u

Tajaajiloota bu'uuraa jechuun tajaajila baay'ee barbaachisaa ta'edha. Dhalli namaa wantoota baay'ee barbaachisoo kanneen akka ibsaa, fa'aati. Gurgurtaa qinxaanboo jechuun immoo gurgurtaa wantoota hammaan xixiqqoo ta'anii jechuudha

Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatiin itti dhugamu kan yeroo hunda itti dhugamu. Mana nyaata jechuun immoo mana yeroo hunda nyaanni itti argamu , itti nyaatamu jechuudha.

Mana jechuun dahoo jireenyaa ta'ee qorra nurraa eegsisu, bineensota nurraa eegsisa, mana jireenyaa jechuun immoo akkasuma iddoo jireenyaa ta'ee, yeroo baayyee kan tajaajila murtaa'eef ooludha. Fakkeenyaaf bu'uuraalee bashannanaaf ta'uu danda'a.

Maashinota jechuun hojii tokko hojjachuuf yookaan waan tokko raawwachuuf kanneen anniisaa fayyadamanii hojii salphisan jechuudha.

Hojii jechuun sochii yookaan gocha namoonni ittiin godhan jireenyaaf yookaan immoo jireenya isaanii gaggeessuuf hojjetan irraa deddeebiidhaan. Fakkeenyaaf galii argachuuf yeroo baayyee

Daldala jechuun adeemsa bittaa yookiin gurgurtaa yookaan adeemsa waa bituu fi gurguruu of keessatti qabata. Gabaa jechuun immoo iddoo itti daldaltoonni yookiin kan waa gurguru yookaan kan waa bitu itti wal arganii wantoota barbaadan kan itti wal geeddaranidha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee namoonni mana keessatti fayyadaman nyaataaf, hirribaaf, bashannanaaf, dhugaatiif, faayaa fi kan kana fakkaataniif

Geejjiba jechuun wanta iddoo tokkoo fuudhee iddoo biraatti nu geessuuf gargaaru meeshaalee garaagaraa ta'uu danda'a wantoota garaagaraa iddoo barbaachisaa ta'e tokkotti geessu jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo geejjiba keessaa isaan tokko ta'anii kanneen iddoo murtaa'e tokkotti tajaajila murtaa'aa kan kennanidha

Uumama jechuun addunyaa fiizikaalaa fi lubbu qabeeyyi isa keessa jiran hunda, lafaa fi sirnaakkoo dabalatee jechuu dha. Naannoo jechuun immoo naannoo lubbu qabeeyyiin keessa jiran kan agarsiisani. Kunis qaamoleen uumamaa kan akka qilleensa, bishaan fi biyyee qaamolee namni tolche kan akka gamoo fi daandii.

Faashinii jechuun haala uffannaa ta'ee kan yeroo fi bakka murtaa'aa ta'e tokkotti beekamaa ta'eefi baay'ee hawwataa ta'edha.

Muuziqaa jechuun gosa aartii muuziqaalee fayyadamuun yoo ta'u, yeroo baayyee miiraa fi haala hawaasa tokkoo kan nama dhuunfaa yookiin immoo kan biyya tokkoo kan ibsudha.

Arkiteekcharii jechuun artii fi saayinsii dizzaayinii ijaarsa gamooti. Caasaa fi gara birooti. Ijaarsa jechuun immoo gocha yookiin immoo adeemsa waa ijaaruu yookaan immoo adeemsa arkiteekcharii kan of keessatti qabatudha.

Faashinii jechuuni haala uffannaa kan yeroo fi bakka murtaa'e tokko tti baay'ee beekamaa ta'e, baay'ee nama hawwatu, ija namaa tti tolu yeroo sana tti, yeroo murtaa'e sana gidduu tti jechuu dha.

Ogummaa jechuun gosa hojii ta'ee, amaloota addaa leenjii barbaadanidha. Aadaa jechuun immoo akkaataa jireenya hawaasa tokkoo yookaan immoo hawaasa murtaa'e tokko ta'ee kan dhaloota irraa dhalootatti darbudha. Kun immoo aadaa, amantii, duudhaa fi safuu garaagaraa ta'uu danda'a.

Oduu jechuun odeeffannoo yeroo isaa eeggatee fi waa'ee taateewwan guddina yookiin immoo dhimmoota dhiyeenya kana raawwataman kan agarsiisu yoo ta’u, haala qabatamaa fi kaayyoo qabh irratti kan hundaa’udha.

Beeksisa jechuun adeemsa oomishaalee garaagaraa tajaajiloota yookaan immoo hawaasa tokkotti beeksisan yookaan immoo odeeffannoo waa'ee wal qabatan beeksisanii yaada hawaasa sanii akka fudhatu gochuuti.

Nyaata jechuun wanta kamiyyuu ta'ee kan akka soorataa tti fayyadamnu ta'ee, qaama ijaaruu, annisaa kennuu, ittisuu, ijaaruu fi suphuu fi adeemsa qaama keenyaa tolchuuf kan nu gargaaru jechuu dha.